Aantu oyendji oya hogolola okumuna oohi, molwashoka oho fulu owala okandama, to tula mo othayila, to tula mo omeya noohi dhodhene. to kala ihe ho tula mo omiti niikulya yoohi, opo oohi dhi koke dho dhivule okulandithwa po wu mone mo iiyemo.

Aantu oyeli haya munu oohi momikalo dha yoolokathana, yamwe ohaye dhi munu yedhi tula muundama, mono yewu topola molwaashoka opo yedhi gamene kaa dhi kwatwe adhihe komikithi nenge kuuwehame, opo dhi se po adhihe, ashike dhimwe dhi hupe po ngaa.

Aanafaalama nenge nditye aantu mbono yena iikunino yiimeno oyeli yeyi kotokele opo iikunino yawo kaayi se komutenya ogundji nenge komvula oyindji oya tulako okathayila kombanda noshowo mooha opo yi gamenwe.

Oohi ohadhi kwatwa, hadhi kwatwa momahala ngaashi, omithima, omilonga oshowo muukweyo. Aantu ohaye dhi kwata mo nomalalakano goku ka landitha, opo yi imonene mo iiyemo.

Aanafaalama oyendji oya hogolola oku ninga uunafaalama wiimeno molwaashoka iimeno yimwe oho vulu okwaadha omuntu toyi kunu e toyi kaleke meni lyetungo mono inayi pumbwa oonte dhetango ashike otayi mono owala oonte dhomalusheno.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi momikalo dha yoolokathana, opu na yamwe haya kwata oohi noonete yo yamwe ohaye dhi kwata nuundjolo, yamwe ohaye dhi kwata nelalakano yeke dhi mune nenge yeke dhi landithe po, opo ya vule oku imonena mo iiyemo.

Aantu oyendji oye li ha ya kwata oohi momikalo dha yooloka, mpono yamwe ha ye dhi kwata nelalakano ye ke dhi mune osho woo yamwe ha ye dhi kwata nelalakano ya kalye, ya ka ningile osheelelwa momagumbo gawo. Onkene yamwe oha ye dhi kwatitha oonete oshowoo yamwe ha ye dhi kwatitha oondjolo.

Oondjamba oha dhi adhika miikunino yiinamwenyo. Ondjamba oshinamwenyo shimwe oshinene, shi na omakutsi omanene osho wo natango oha shi nu omeya ta shi pitile momunino gwasho.

Aantu oyendji ohaya zi komahala giili nogiili tayeya oku talelapo oshilongo shetu Namibia, mpono woo natango hayeya okutala nkene oohi hadhi munwa taya tala uundama mono aantu ya muna oohi dhawo sho yedhi topola nawa.

Aantu oyendji oya hogolola okumuna oohi. Oyendji ohaya munu oohi nelalakano yedhi kokeke yo ya mone mo osheelelwa shono hashi pumbu esiku kehe, yo yamwe taye dhi munu nelalakano okulanditha, opo ya mone mo oshimaliwa nenge iiyemo.

Uudhila owundji owo hawu tungile nenge owa kambadhala nenge wa ningi etokolo opo wu vule okukala tawu tungile pombanda yomiti, unene ngaa kombanda yomano, molwaashoka pevi opu na aayonaguli oyendji. Opu na mboka haye wu tege oshowo omayoka.

Aantu oyendji oya kambadhala nenge oya kutha etokolo lyokumuna oohi molwaashoka oye shi tala ko nenge oye shi tseya kutya okumuna oohi osho oshiima oshipu lela noonkondo.

Aantu oyendji nenge ndi tye aanafaalama yiimeno oyeli ya kunu iimeno yawo nokonima shi tayi koko kombanda oya tula ko okathayila opo kaga mene iimeno yawo kaayi yonwe po kuudhila oshowo koonte dhetango nenge komvula uuna ya loko onene.

Momahala mono hamu adhika iinamwenyo ano moofalama dhiinamweyo ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana mono poompito dhimwe tamu adhika nande oonkoshi . Oonkoshi odhi hole okugondja nokulala kohi yomiti mono wo hapu kala pu na aateleli oyendji taye dhi tala yo taye dhi thaneke.

Aantu oyendji ohaya munu oohi moondama mono omanga inaya tula mo omeya haya tula mo oothayila kohi onduudhe, opo ne ya tule mo omeya pamwe noohi e ta ya kala taya tula mo iikulya yoohi, dho oohi dhi koke dho dhi vule okulandithwa po dhi e te iiyemo.

Mombanda ohamu tuka uudhila wayoolokathana mpono hata iyadha nando okuli hamu tuka uudhila mboka hawu ithanwa takuti ehuwi. Ehuwi ndino okadhila kamwe hoka haka tuka uunene pethimbo lyuusiku sho oshili oshidhigu uunene wukamone pethimbo lyomutenya.

Aantu yamwe oye li taya munu oohi momikalo dha yoolokathana , mono yamwe haye dhi tula momeya to vulu okuga monena ano omeya ge li miinima ano mbyono iikwatelwa ya fa omasipili e taya tula mo iikulya yoohi noohi dhodhene.

Aanafaalama oyendji oye li ye na iikunino yawo mbyono ya tula mo ominino dhomeya dha pita mo, opo ya vule oku tekela nuupu iimeno yawo, opo yi koke mbala ya vule oku ka landitha ya mone mo iiyemo.

Aantu oye li haa munu oohi momikalo dha yoolokathana. Aantu natango woo ohaye dhi munu, ope na yamwe haye dhi munu, haye dhi tula muundama e taa tula ko onete kohi opo nee nawa ya tule mo omeya, taa tula mo oohi mwa kwatelwa omiti dhoohi pamwe niikulya yadho.

Aantu nale okwali haya mu omwiidhi nomimwitho ashike mopayife aantu ohaya longitha owala omambakumbaku nenge nditye omashina ngoka ngono omuntu hamu owala omwiidhi, gotagu gonywa, ye omuntu te gu kutha po go gu vulwe oku ka pungulwa.

Momahala ngono ga nika ombuga. Mono ihaamu mono omvula nenge omvula ihaayi loko mo unene ihamu kala omiti odhindji, ihe ohamu kala omiti ndhono tadhi vulu oku idhidhimika nenge tadhi vulu okukala pokuma mpono ihaapu monika omeya unene ngaashi uumwiidhi uushona.

Aanafaalama oyendji oya hogolola oku muna iikwamawawa, iikwamawawa ongaashi nee oondjuhwa, oombaka oshowo oonkanga, ayihe mbino oyili moludhi lwiikwamawawa no hayi tulilwa ko owala omeya niikulya yawo kiikuku.

Ope na omahala gamwe ge na oondundu. Shampa nee kwa yi aantu otaya vulu oku adha ko omamanya ngono ge li momalupe ga yoolokathana. Omamanya omanene nomamanya omashona. Aantu oyendji oye hole nee oku ithanekela pomamanya mpoka.

Aanafaalama oyendji oya hogolola okuninga uunafalama wiimuna ano oku muna oongombe, molwaashoka oongombe ohadhi gandja omauwanawa ogendji, odhina woo omahini ano taga vulu okulandithwa e ta mu zi iiyemo nosho woo onyama tayi vulu okulandithwa nenge tayi li wa kaakwanegumbo.

Momahala ngaashi moombuga ohamu adhika oondundu mono aantu ya ninga owala uundjila pokati, opo ya kale haya pitile. Pevi lyoondundu oto vulu oku adha po uumwiidhi wa mena po nenge uumuti noshowo omano.

Aanafaalama oyendji oya tokola nenge oya kutha ehogololo lyoku muna iimuna ngaashi oongombe molwaashoka oongombe pethimbo lyomuloka oho vulu owala kudhi pitithako koshigunda eto dhi tula mpoka pwa ziza nawa etadhi paluka nawa.

Pempito dhimwe otovulu oku adha omeya geli nenge gatakana mokuti nenge nditye momahala ngoka iha pukala lela omatungilo ashike opuna owala oondundu.

Aanafaalama oyendji oye li ya kunu nenge oye li taya longo niikwamboga, mpono ngele iikwamboga ya koko ohaye yi teya mo mofaalama nenge mepya lyawo moka e taya ke yi landitha yo yamwe taya li pamwe naanegumbo yawo.

Aanafaalama yamwe oya hogolola okuninga uunafaalama wiimeno, ano mpono ye na iikunino ndele taya kunu mo shoka ya hala okukuna, shampa nee sha koko otaya hogolola yimwe taye yi landitha po yimwe taya li naakwanezimo yawo.

Aanafaalama oyendji yiikunino oya kambadhala oku ninga uunafaalama wiikwamboga oshoka iinima mbyono yanika iikwamboga shampa ya koko ota vulu oku kalandithwa po yoyimwe tope aakwanezimo yoye yalye

Uusila wo mahangu, ano aantu konima yo kulonga iilya mo mapya ga wo, ohayi yu ngulwa, yimwe etayi ka pungulwa. Yimwe ohayi ka tsithwa nee, eta muzi iikulya ngaashi muusila wo mahangu ohamu vulu oku ningwa iikwiila, aantu etaya ta meke okulanda iikwiila nenge ya lye pwame naa kwanezi mo yawo.

Aantu oyendji ngele taa zi pomahala taa yi komahala galwe nenge taa talelepo, mpono haa vululukilwa olundji ohaya ende yena uundunda wawo wokulala mbono hawu ithanwa uutenda ,ano ohayewu dhike nee kohi yomiti yo taa tameke nande okuyoga iinima yawo ta yaneke mpoka ngaa ya dhika okatenda kawo.

Omayoka ogeli pomaludhi ga yoolokathana go ogeli momalupe ga yoolokathana. Ope na omayoka ngoka haga kala momeya, po ope na mgoka haga kala koontuni dhomeya naangono haga kala wo kohi yevi.

Aantu oyendji shampa yatula oohi dhawo muundama yedhi topola moondama ohaya kala aluhe yena esoloshimpwiyu, tayedhi sile oshimpwiyu mpono tayedhi tulilemo iikulya ethimbo kehe oshowo hayedhi tulilemo omiti kadhi kwatwe kuuvu

Momahala ogendji ngaashi mono hamu kala iinamwenyo ano momahala giinamwenyo, ohamu kala mu na omalondodho taga londodha aataleli po nenge aayendi, kutya inaya za mo moohauto dhawo, ashike naya kale mo, yo natango inaya ekelahi iiyagaya.

Aantu oyendji ohaya ende nenge mokweenda komokuti ngaashi pomahala mpono ihaapu kala lela omagumbo pwa nika omiti odhindji. Ngele owa tala komiti ohaku kala kwa ndhindhilikwa ano kwa tulwa oondanda nenge oonomola opo aantu ya pukuluke kutya paife oyeli peni.

Omahala gomavululukilo ogo omahala ngono hapu adhika uupundi, oshowo uutala, waningila uutala yeyape omuzile, ohapu kala pena wo omiti odhindji, dhaningila okupa aantu ombepo ombwaanawa nomizile wo.

Aantu oyendji, oya kambadhala nenge oya kutha etokolo opo ya mune oohi, mono haya topology oohi, taya tula mokandama hano na heyaka, opo ya ningila kutya nande oohi odha kwatwa komukithi, jaa dhihe tadhisi, ota pu hupu ngaa.

Omahala goma vululukilo ogeli olundji haga adhika geli pomahala tapu monika nawa unene mpono hapu kala puna uumwidhi waziza nawa, oshowo omiti dhono dha ningila omizile nenge pena wo natango esiga lyoku yotha una yena sho taya yotha.

Aantu oyeli haya munu oohi pamaludhi gayolokathana .Ano haya munu oohi dho maludhi gayolokathana moka woo natango haye dhimuna momahala gayolokathana ngaashi yamwe ohaya fululu uundama ashike kohi ohaya tulako othayila ondudhe opo nawa tatula mo omeya pamwe niikulya yohi.

Momahala ngaashi ngono ganika oombuga, oto vulu okwaadhamo omatondokelo gomeya, geli ga ninga ominkanka, noga kundukidhwa, nenge mpoka pena omeya, opuna wo omiti odhindji dhamena po, dha kundukidhwa koondundu.

Aantu oyendji ya za kiilongo yi ili noyi ili oya hogolola okukala taye ya moshilongo shetu shaNamibia okutala nkene uunshitwe waKalunga wu li ngaashi nando omeya taga tondoka taga ende momamanya gu uka momulonga.

Aanafalama oyendji ohaa munu iimuna mono yehole okumuno oongombe. Oshoka oongombe odhina omauwanawa ogendji, oshoka ohadhi etapo, ohadhi gandja omahini nuuna omahini galandithwapo, omahini ohageetapo iiyemo.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi, momikalo dhayoolokathana. Hono yamwe haya kwaya nuundjolo, oshowo yamwe haya kwata noonete. Okuwakwata oohi dhawo, okuna omalalakano gayoolokathana. Yamwe ohayedhi kwata nelalakano yakalandithe, opo yamone mo iiyemo.

Aantu oyendji oyeli ya hogolola okulanditha iilandithomwa ya yooloka mpono yamwe taya landitha omatama noonyanga, opo ya imonene iiyemo yawo mbyono tayi vulu kukandula po omikundu dhawo dhesiku kehe.

Aantu oyendji oyeli haya munu oondjuhwa molwashoka oondjuhwa ohadhi gandja onyama nenge nditye hadhi kandulapo omukaga pethimbo nande megumbo mweya omuyenda. Oshowo oondjuhwa ohadhi gandja omayi ngono aantu haya landitha yoya monemo iiyemo.

Omahala ngoka ganika oombuga ogo omahala ogo omahala gamwe oshidhigu okwaadhamo nenge okumonamo oshinamwenyo, molwaashoka omahala ngono ihaga mono omvula yagwana noshowoo ihamu mene lela omiti, ashike ohamu mene owala omano nuumwiidhi uushona. Ohamu monika owala oondundu.

Mongaashingeyi aantu oyendji oyeli yeshi ningilwa oshipu molwaashoka aantu ohaya longitha owala omambakumbaku moku pulula omapya oshoka monale aantu okwali haya pulula noonani, niipululo yoonani nenge taya longitha omatemo oku papula.

Aanafaalama yiimeno oye li ya kunu noku ninga uunafaalama wiimeno yi ili noyi ili. Mbono yamwe ya ningi iimeno yoonyanga, ano ta ya landitha oonyanga oontiligane.

Antu oyendji nenge ndi tye aanafaalama oyendji, oya hogolola okumuna oongombe. Molwashoka oongombe odhina omauwanawa ogendji, oto vulu okumonamo omahini, eta ga landithwa osho wo tango oto vulu okulanditha ongombe yoyene ngele ya koko.

Aanafalama yiimeno oyeli yakongo ondunge mpono yatula ominino dhataakana miilwa nenge nditshe moofoola dhawo mono yakuna ee tadhitsu uumbululu mpono tapu pitile omeya yaningila okutekela iimeno yawo nuupu.

Aanafaalama oyendji oya hogolola okumuna iikwamawawa, molwaashoka ohayi gandja omayi ngono aantu oyendji taya vulu okukega landithapo, yo yamwe taya li wo natango, osho wo natango ondjuhwa ohayi kandulapo omukaga uuna megumbo mweya omuyenda.

Aantu monale okwali haya mu omwiidhi taya longitha omamwitho. Ashike mongashingeyi aantu ohaya longitha owala okashina hono keli taka tete ko ota kagongele omwiidhi hoka haka longithwa komuntu.

Aantu oyendji oya ningi omatokolo opo yamune oondjuhwa opo yamone oondjuhwa, mono oondjuhwa ngele dha tendulwa, ohaya kutha ko uuyuhwena etaye wi kaalelele etaya kala taye wu tekula ano taya tula ko iikulya nomeya koshikunino nenge koshikuku shuuyuhwena hoka.

Aanafalama yiikunino, yamwe mboka itaaya vulu okugwanitha ominino dhomeya, oya kutha oonayilona, e tayedhi manga koohulo, taya tulamo omeya, nokonima ohayedhi tsu oombululu, mbono owo wuli hawuzi omeya tawu tekele iikunino yawo, nenge iimeno yawo.

Pomahala ngono ha pu vululukilwa, kaatalelipo nenge kaayenda nandjila, oge li ha ga kala ta ga monika nawa molwashoka, oha pu kala pena omiti, dhi ili nodhi ili, po eo natango oha pu kala pena iitafula niipundi ya nunimwa oku kuutumba, kaantu mbono ta ya vululukwapo.

Anafaalamo oyendji oya hogolola oku ninga uunafaalama wiimeno mpono gumwe ta ningi unafaalama wiimeno nde ta tula mo ominino dhomeya dha taya kana mo opo shi muningile oshipu oku tekela oshoka oha tsu ominino oombululu etayi tameke oku tekela uuna a patulula ko kapomba.

Aanafaalama yiimeno oye li ya kongo ondunge, mono ya tula ominino dhili kombanda yoofoola dhawo, opo pethimbo lyokutekela ohaya patulula wala opomba, omeya ta ga pitile mominino ta ga piti puumbululu, e ta ga tekele iimeno yi koke.

Momahala ogendji ngono hamu monika iinamwenyo. Ano momahala ga gamenwa iinamwenyo oyindji ohayi kala ya gamenwa. Ongaashi nee oongolo, uumenye, oompo, oondjamba nayilwe woo.

Aantu oyendji oye na uunongo owundji nuunongo mboka owa yoolokathana. Opu na mboka ye na uunongo moonyala, taya vulu okuhonga iipilangi. Miipilangi ohaya vulu okuhonga mo ngaashi iipundi, iitaafula noshowo oombete.

Aantu mbono yena iikunino yiimeno nenge yomiti, pokati kiikunino yawo opuna owala uundjila mbono ya ningila okukala opo taya pitile nenge taya ende ,uuna taya tala oshikunino shawo nenge iikunino yawo nkene ya mena nawa.

Omahal' ogendji ngoka ga nika uumbuga, oto adha aantu ta yeende momahala muka tayeende pokati koondundu nomamanya ano ngono omamanya geli momaludhi ga yoolokathana pena omamanya omanenenene po opuna gopokati nosho wo mbono uushona.

Omiti odhili dha simana. Omiti odhili dha simana molwashoka ohadhi gandja ombepo ombwanawa. Pokuma ngele opuna omiti odhindji nena nombepo tayi pepe ohayi kala yili nawa lela. Ongaashi nande poompito dhimwe oto vulu kuya pokuma ndele to vululukwa ngele pena omiti oshoka ohadhi gandja omuzile wo.

Momahala ngono ganika oombuga omuli hamu adhikwa omeya nenge nditye oonzo dhomeya dhatulwa pokati komamanya ano pokati koondundu, osho woo tovulu kwaadhamo omiti dhamena mo nenge uumwiidhi wamena mo uushona shona.

Omahala ogendji ngaashi nga go gokiitopolwa yuushiimba ogeli ga nika oondundu unene, unene ngaa mondjila ndjono onene yu uka koVenduka oyili ya tulwa pokati koondundu oonene dho oonde dha kundukidha opate kombinga noombinga.

Oshini olyo ehala ndjono lya simanekwa pashiwambo, molwashoka olyo ehala hali tsilwa iilya, ano to tula iilya koshini, etayi tsuwa nomuhi ngoye to yi kombelele wo natango noluhwati, toyi shuna koshini.

Monalenale oshali oshidhigu oshoka aantu oya li haya pululitha iipilulo yoondongi nenge yoongombe osho wo okupapulitha omatemo. Ashike mopaife oshili sha ninga oshipu, molwaashoka aantu ohaya longitha owala omatemo gambakumbaku etaya tameke okulonga omapya gawo.

Omahala gamwe omuna oondundu ndhono dhili momaludhi ga yoolokathana nenge nditye momalupe ga yoolokathana, opuna ndhono oonde koonkwawo, opuna ndho oonshona koonkwawo, po opuna ndho dhopokati. Mokati mono wo otovulu okwaadha omiti nenge uuno mbono wa mena koohulo, nenge pevi lyoondundu ndhika.

Komahala ngaashi koombuga okwa pumba oku adhika omiti odhindji. Olundji ohaku adhika owala omano, ashike oge li mpaka naampeyaka noshowo haku adhika oondundu ndhono odho dhi li ko odhindji.

Aantu oyendji oyeli haya pungula omeya momahala gayoolokathana yamwe ohaya pungula muundama, yamwe omo mayemele, moongoma nomomahala gamwe wo. Ya ningila kutya uuna omeya gapupo otaya vulu okukutha omeya momahala ngoka etayega longitha.

Aanafaalama oyendji oya hogolola okumuna iikwamawawa. Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa oshoka oondjuhwa dhodhene kadhina iilonga oyindji, oha dhipula owala iikuku yawo oyo yi kale ta yi opalekwa opo mukale mwayela. Oondjuhwa oha dhi gandja omayi, eta ga landithwa, aantu eta yamonomo iiyemo.

Pehala lyomavululukilo opuli hapu adhika okandama komeya gokuyoga ano uuna pethimbo wayi po ndele owu uvite uupyu oto vulu okuya momeya moka e toyogo ndele tokala watalalelelwa nawa e tozimo wo natango wukakuutumbe miipundi mbyoka yaningwa miipilangi.

Momahala ogendji ngono geli gi ikalekelwa. Aantu oyeli haayi ko opo ya ka tale uushitwe wa Kalunga nkene wuli, yo ya ka tale woo omamanya nkene geli gi igongela mpono to vulu kwa adha po omamanya ngono omanene nagamwe omashona geli miitandu.

Oohi odhili hadhi adhika momahala gayoolokathana . Opuna oohi dhimwe tovulu oku adha momilonga , moondama , momadhiya muukweyo nomomahala gamwe wo .

Miikunino yiinamwenyo omuli hamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana . Mono hamu monika iinamwenyo ngaashi oonduli ano okananathingo, oondjamba , oonkoshi, uumenye nayilwe woo. Natango ohamu vulu oku adhika omiti.

Aanafalama yiimeno oye li ya yooloka. Yamwe ohaya kunu iimeno yawo, e taye yi kaleke momahala ga siikila, ngono ihaaga mono oonte dhetango. Ano iimeno yawo ohayi kokekwa owala koonte dhomalusheno.

Omuntu uuna ta longekidha ehala nenge evi lye mpono a hala okutula oshikunino she shiimeno, aluhe manga inaa kuna po oha longekidha evi eta kala a kwashilipaleka kutya oli li lya towala uuhoho mbono wa pumbiwa kiimeno ye.

Aantu oyendji, oye li ya ningi aanafaalama yomiti, mpono omuntu ha kunu iimeno ye, ashike petameko iha yi tamekwa owala ta yi kunwa mevi, ashike tango oha yi tulwa ngaa muundooka, mono ta yi koko, opo nee nawa ye teke yi fulila e yi tsike mevi.

Aantu oyeli haya munu oohi, noyeshi talako onga omukalo omupu. Molwaashoka oohi ohadhi tulwa owala muundama ndee totula mo omiti dhoohi totula mo oohi dhodhene

Omahala ogendji gomavululukilo nenge mpono hapu kala aayendinandjila nenge aatalelipo oyendji olundji ohatu adhapo uutala mboka waningilwa okukaleka aantu momuzile osho woo iipundi niitaafula mbyono yahongwa nenge yaningwa miipilangi.

Omambakumbaku oge li momaludhi ga yooloka. Opu na omambakumbaku ngono haga vulu okupulula pehala pwa adhika pwa pululwa nale, po opu na ngono ogo haga toto pehala inaapu pululwa nale.

Momahala ngono nenge moombuga ohamu adhika omiti ndhoka hadhi vulu okukala pehala ihaapu monika omvula nenge ihaapu kala omeya ogendji. Moombuga ohamu adhika muna omamanya gomaludhi ogendji.

Omahala ngono ganika oombuga ogeli hapu adhika owala okandjila. ,hono kaningwa po kiiyenditho nenge kaantu yokolupadhi opo yavule okukala taya endele mokandjila hoka kuukilila , oshoka ohaku kala kwanika oondundu oshowoo kuna omamanya.

Aantu oyendji oyeli ya hogolola uunafaalama wokumuna oohi mbono yamwe haye dhi munu ye dhi topola moondama, oshoka okandama kamwe ngele oka kwatwa komukithi uukwawo otawu hupu, ano oohi ndho dhili muukwawo otadhi kala nawa.

Aantu oyendji oya hogolola okukala ye na iikunino yiimeno. Mono manga yimwe inaye yi kuna mevi ohaye yi kunu manga nenge omuundooha, ndele e tayi koko, opo nduno ye ke yi tsike.

Aantu oyendji oye li taya ningi nenge haya pungula omeya momikalo dhayoolokathana. Mono yamwe haya tula omeya muundama oshowoo yamwe taye ga tula miikwatelwa ngaashi omayemele , oongoma nayilwe woo.

Aantu oyendji oyena omaunongo ga yoolokathana. Aantu yamwe oyena uunongo wo kuninga iipundi niitaafula noku yininga miipilangi. Osho wo natango yamwe ohaya vulu wo natango oku ninga oombete nuutaafula osho wo uutala wo mizile.

Oondjamba odhili hadhi adhika nenge hadhi adhika momahala ngono ganika okuti, mono muna omamanya ogendji, geli momalupe gi ili nogi ili, mono tovulu oku adhamo omamanya omanene nomashona, noshowo mpono kaapuna nande omwiidhi, nenge puna uumwiidhi uushona.

Aantu oyendji ohaya munu oohi momikalo dha yoolokathana. Yamwe oha yedhi munu taye dhi tula moondama etaye dhi tulilemo omiti dhawo oshowo omeya mwakwatelwa iikulya ya ningila dhi koke yo yekedhi landithepo yi imonenemo iiyemo.

Aantu oyendji oyeli haya pungula omeya miikwatelwa ya yooloka thana yamwe ohaye ga pungula moondoloma, yamwe ohaye ga pungula moma yemele, moma ndini, moma dhiya osho wo moondama.

Uuna omvula yaloka pethimbo lyomuloka, momadhiya ohamu kala muna omeya ogendji, mono wo peempito dhimwe hamu monika iikulya, nenge omiti dhi li dha yooloka dhamena momeya mono. Peempito dhimwe ohamu vulu oku monika omavo, oshowo omwiidhi.

Momahala gamwe ngano ga nika oombuga ohamu adhika oondundu nomamanya wo. Pokati komamanya ngano noondundu oto vulu oku adhapo omiti dha mena po oshowo omwiidhi, ashike ihadhi koko dhiye mombanda unene, molwaashoka kamuna sha omeya ga gwana.

Pomahala gomavululukilo ohapu kala puna iitaafula niipundi, mbyono ya ndulukwa miipilangi. Iitaafula ohayi kala ya tulwa omathano, noondanda tadhi monika nawa elela, ano tadhi hokitha.

Aantu mongashingeyi oshi li sheya ningila oshipu ngele tashiya pokulonga omapya gawo. Molwaashoka tango aantu ohaya longitha owala omambakumbaku opo nee nawa ya ka kune nenge ya ka tsikile ko nayilwe, osho wo oku opaleka uupale wawo woku dhanena okatanga kokoompadhi.

Aantu oyendji oyeli yahogolola okukonga iihelelwa yawo nuupu yo yamwe haya kwata oohi taya longitha uundjolo yo yamwe taya longitha oonete mpono taya kwatamo oohi oonene nooshona, ooshona ohaye kedhi muna dhoonene taye kedhi landithapo.

Koonkulo dhefuta, oko haku vulu oku adhika iinayi ili noyi ili, mbyono yimwe ha yi ya ko, opo yi vule oku ontela okaantenya , nenge yimwe ha yi ya ko, opo nandookuli yi tale ngaa kondje kutya ombepo yokondje noyomeni lyefuta kutya oyi li ngiini.

Aanafalama yiimeno oya ningi ondunge konima sha yakunu ohaya tulako okathayila kombanda yoshikunino shawo opo iimeno yawo nenge shoka ya kuna kashi se po koonte dhetango nenge kayi lokwe yimone omeya ga pitilila yoyi sepo.

Aantu oyendji oyeli haa munu oohi haye dhi tula miinima ya yooloka, mpono yamwe haye dhi tula muundama, manga inaaye dhi tula mo ohaya tula ko othaila kohi, etaya tula mo omeya mono taye dhi tula mo nee nawa pamwe nomiti dhadho niikulya yadho.

Miikunino yiinamwenyo omuli hamu adhika iinamwenyo yomaludhi ga yoolokathana ,mono woo natango aatalelipo haya futu opo ya katale iinamwenyo mbyoka ongaashi nee ,oondjamba, oonduli, oonkoshi nayilwe woo.

Aanafaalama oyeoi yaningi ondunge sho yakongo po ondunge yokutaakanitha ominino dhomeya moofaalama dhawo nenge miilwa yawo molwashoka pethimbo lyokutekela ohaya patulula owala okapomba go omeya omeya otaga tameke taga tekele oshikunino ashihe.

Momahala ogendji ngaashi ngono ganika okuti omu li hamu adhika omeya ngono haga talama pokati koondundu nenge pokati komamanya mpono wo natango hapu adhika pwa mena uuyidhi wu li koonkunkulo nosho wo omamanya ge li po omanene nenge omashona.

Aantu oyeli haya longo omapya gawo. Nethimbo lyoku teya aantu ohaya longitha oombali , omayemele oku humbatela mo iilya ngele taya teya mepya yu uka komalupale opo yika yungulwepo.

Pomahala gamwe ogeli gena omiti ominene nenge nditye omiti omile mpononkuna owala undjila waantu tavulu oku endelapo ,yota ya ende ta tala ne kutya ushitwe waKalulunga owuli wuthike peni nowu li uunene ngiini.